Kom n doya ka shiipi nim nyɛ din baɣa kom maa nangbani kpansi ka tihi tom sansaya ka yiya ʒɛya ka shiipi nim maa shɛŋa nyɛla shiipipiɛla shɛŋa nyɛla shiipi ʒiɛhi n bɛ kom maa puuni